Samintta muliyaa harggidi soon zin'ida mantta woyzzi kambban, karabbiyanine dittan yetta dooyiyorin zin'idosappe saari gi denddi eqqidi asaara ufayssi wocami dommigiis.

Tuyi ta ishawu keettaa keexoyi attennaagaa gidishin neegaadan keexxiyogee lo"o gidennan aggenna la ne keettayi xeelliyode lo"es giddonkka cora kifilee de"es daro naata ekkes hara kareera yiida asaakka amoye. Keetta keexoyi attennaaga gidikko neegaa.

Ta diyoosaape nu keettaa kaamiyaan manddariidi gaakkanawu de'iyaa gatiyaappe issi gallaassi daakkuwaa guujjidi beettoogappe denddidaagan qanxxikke qanxxikke gaada waasin waasin siyiyaa asay xayiyoorin gaattiyaa daakkuwaan qanxxa aggaas.

Darotoo ambbaappe ganddaa manddariya asayi hiixettida kaamee geliyo isppalttee gelibeenna gishshawu baanayinne buhee shocii shocidi mooridoogaappe denddidaagan guyye ambbaa gelliiddi wuuqqiiddi aqida kayisuwa malates.

Awudekka kare biittan wottaa annaacee de"iyo wode Ityoophphee gishshaa i sunttaa annaacettiya wottanchchayi xooniyo saatiyan woxissidi efiidi banddiraa woykko Itiyoophphiya banddiraa toossiyo saatiyan yeekkenna asi baawa.

Xoossay biitta bollan mereta ubba medhdhi simmidi etassi issuwassi issuwasi suntta immana malaa Addameyyo maata immiis. Addamekka Hewanna a maaddana malaa medhdhido koyro mereta gidishin sunttay Xoossay gidennan Addamee immiis.

8ntta kifiliyan 5to kunddida na'aa laggeti minttettidi hidootaa qanxxoppa pinnaasa giido gishshawu 6ntta yuushuwa luxiiddi diya na'aa luxetta keettay kawotettaara maadettiyogan ayyo buzo luxetta keettay keexetto yaagiis.

Taayyoo issi laggee huphphee guuttaa sakkees tukkiyaa uyyana giidi tukke keettaa biidi aybakka mi beena mela uluwaan heezzu cammiyaa tukkiyaa uyoogappe denddidaagan saluwaan iray guummiyoogadan na'aa uluwaan aybako guummidi atti yeggi aggiis.

Darotoo diccibeenna woykko biron dicciiddi de'iya biittatun polotikkaa gaasuwan injjee woykko laamee yiyoogaappe daruwa hayqqiya asaa qooday woykko bettiya biya asaa qooday darees.

Hala! Kumalloy saro paxxichchidaaga, muleera patti agees giidi meeziya xalliya caddidi ushshoogappe denddidaagan paxxichchida kumalloy heezzu agina guyyee hiittan zin''i aggiis.

Laa ha"i wodee keehippe zammani simminkka nu heeran Babbulloy cora asay xeellishin wogga asa gidiiddi baadine giyan cogochchi uttidi parssuwa uyiyagaa be'idi doonaa oyqqidi borin, nunaka. xeellidi I miiccides.

Ammanoy ba huuphessi ha'i sa'aara de'iyaabara bana geeddarissanassi gidennani diishin ha sa'appe simmidi de'iyaa simmidi yaanawu de'iyaa saluwaa kawotettaayyo bana giigissiyogaanne ba Xoossaara zorettiyooga.

Nu wodiya yelettay azzalla gidiyogee erettiyoy aybinne giikko dumma dumma xaafo miishshati giigi uttidaageta etu bollan xaafiyogaa danddayenna ixxin beni wode hagaa mala buquray giiggibenna nu aawati shuchchaa bollan dumma dumma xaafanawu injjettenna hanotaa giddoora bantta haydaa bonchchissiddosona.

Ba de'on sitti giidi zin"i erenna Alambboy oyddu tohuwara de'iya alggaa bollan oyddaa gididi zin"ido wodiyan hiittaappe bululidi bululidi sa'an huuphiya shocetti aggiis.

La saro uloyi sakkin akkamuwa ekkanaagaa patteesi yaagin naatiraaranne xalotiyaranne issippe coommidoogee ubba koosuwa xaliyadan ta doonaa giddon sarotaa xayssi aggis. Ha"i gallassa kumettaa cuchchaydda pe'aas.

Ayesso kattay kehippe mal'iyogappe dendidagan isso gelliddi guta gattiyaa oykiyaada kattakka daro gattiyaa oykiya kattaka midda assi onnika wursettan kushiyaa meccetanashin kushiyaa muxxiyaga demasa.

Biitteeyo luxetta keettay daridi biyogee biitteyyo wodenaappe daridi yiya laamiya odiyogaa gidishin mata wodeesappe qassi luxettaayyo de'iya xeelay deretettaa asaayyo laamettidi biidoogee erettees. Hagee kawotettaa matankka laamettanawu bessees.

Ammanoy dumma dumma qootta gidiyaaba gidikkokka daroti qassi bantta ammanuwaa kaalliyoo etuyoo etu maaxafay xaafettidaagee de'ees. Leemissuwaasi geeshsha maxaafaa woy ixxiko hara baggaara qassi quuraan yaagiyoo maaxafay de'ees.

Yalisi puulay odiyoogaappe adhdhidi xeelan keehiippe jalettees. O xeeliyode qassi pooxxiyaagee woykko masidi moliyagee akkekan masi molidi worqqaa mayzzidobaa malatawusu kehiippe lo'awusu.

Nu biittaa wolaytta qoodaa ishatamaappe bolla kawoti ayissidosona woykko haaridosona. Hegeetuppe issoy kawuwa xoona gaagga geetettes. Xoona gaaggi qassi toophphiya hewode ayissiya minilikeera olettis.

Laa Diga wodee nuna moorirggis. Ayibee giikko taani ha naa"u galla gidoosappe ta kushee elekktroonike miishshaa silkkiyappe shaakettada taayyo mule hayiqqido gallassaa maltiskkaa! Ayibakka tawu gallassay sugettennan ixxis. Baawa hagee likkiyaba gidenna.

Wotanggoy ba caamaa galbbay wurin wurin bola bagaara laamisishin laamisishin caamaayo de'iya qotay laamettidi sintta bagay guye bagi simmin solekka garssa bagaara yuubatiis.

nu soon booraa goyyiyo kadduwa giyo mittay pooxettidi woykko masettidi giigidaage de'ishin ha kadoy booratikka wolqqaama shin kadoykka wolqqama gidoogappe denddidaagan biittan muukettidi goyyiyoode booratu wolqqaa wurssees.

Naa"u waannatiyaa saluwara duge yiiyabata teeqqanawu nuuni go"ettiyo so buquratuppe issoy zanxilaa gidiyoode gallassi awa saatiyaan awapenne ira saatiyaan qassi iraappe ashshanawu maaddees.

Mitaappe masidinne pooxidi giigissiyo son woykko ooso keettan uttiyo wombaray woykko xarapheezzay puulaappe aadhidaagan keettaayo immiyo bonchuwa woykko puulaa keehippe darisees.

Maxaafa gidida maxaafa nababbiya asi ooninne woy cincca asa kiyees woy ixxikko wonttoyo yaanaw de'iyabata shaakidi erees. Ittanne lo'uwaanne shaakkidi eriyoogaappe denddidaagan hanettiyabatun waabaqenna.

Bayraa bonchiyoge kaluwa siqiyoge ubbakka hegappe adhiddi bana medhida godayo azazetiyogee sa'a bolan issoy issuwara siiquwan de'iyoge amanuwayo ayfetuppe issuwa.

Kaamiyaan mandaridi haahosaa biidi diishsin carkkoy geliyosaynne asay un'uwaa daridoogaasppe dendidaagan ta miyiyan uttida issi ayyiya cooshshaa pozzu otta aggaasu.

Geessan keehippe xoqqa gidida xoqqa xoqqa keettati puulattidaageeti issi ambbayoo immiyo go'ay ambbayoo go'iya puulatettaa woikko ambbayoo de'iyaa gattiya keehiippe xoqqu oottosonannw loyttosona.

Geeshsha matsafay haasayiidi naati banttana yeliidaagetuyo woikko banttana dichchidaageetuyoo azazettana besees yaagees. Qassikka yelidaageeti aawatikka bantta naata sittanne suure ogiyan kaalettidi dichchana bessees.

nu biitee itoophe kawotetta ootiya asa ubbay sintta bagaara de'iya asay baaso hagaazaa ogiya woykko haataa korinttiya woykko hakanmmo keetta oychiyogaappe dariya bagaa hanenna haasayaa haasayiidi ba gizziya ekkes.

kawotettay layttay tammane hospunnappe garssa baga gididda asi oone matoyiya ushaa uyenna mala yaagidi awajiyooga siyiidi balangoy mattoyiya ushaa uyidi ba suriyan sheeshaa shee'idi ba soo yiis.

laa deree nu biittan kanaa so medoosakka geetees, kare medoosakka geetees, shin ayoodarikko xarzzaa kare oleetees, shin kare biitaan qassi hegaappe aadhidi ubba naatura lage laataa shaakkees geetees.

Tonjji darotoo qummaa mi simmidi ba achchaa geeshatettaa naagennan woykko qumaa mi simmidi meccennan agiigiyogaappe denddidaagan a achan de'iyua guye guye atidda kattay muleera haa kesiyakko qan'iyawu gidees.

baazi ba machchiyo bapito ubbatoo ushsha uyyi tapalattiyo gishshaw gallassi gallassi a hanqqetiyo saatiyaan o xull''ayddi xull'ayddi shoo'iyoogappe denddidaagan harggada aakime keetta gelaasu.

Biron dichaa bolan diya itoophee malattiya biitattun asay issi galassi kaatammanne oyddu saatiya giddon naa'utoo woykko heezzutoo miyo gishawu daro hargiyan shoccetanawu danddayees yaagiyoogaa pilgettay oddees.

Zal"iyaa zal"anaw zal"e keettaa biyoode ha'i mata wode nu kawoy laammido miishshay nu kushiyaan naa"u heezzu gallassa gatikko curqqatidi duuxxichees, yaatiyoode qassi curqqattida miishshaa ekkidi efiyoode bayzziyaageeti ha miishshaa ekkokona. Hagaa waatanee ishsh!

Nu heeran xoossa zarphphiyaa giyoogee woykko aasi boochchenan woykko asa kushshee geelenan barkka merettidaagara qassi giidi al"iyoo saatiyaan duge xeelliyoode hirkki kakay beettees. Akeekenan onggiyaaba malattees.

La ubbabawukka wodee des giyoogee likke. Darotoo asaa caanii caannida kaamee issi gaalla al"i wodhdhi simmidi ogiyaan eqqidaagee naa"u achchay sintta baggaara me"ido buushsha kanaa malatiyaagaa hara kaamee qassi caannidi ekkidi efiis.

Itoophphee abbaa zeerinkka nusoon korinttee baa. Itophphee abba zeeruwaa wurssiinkka nusoon korinttee baa. Laamee de'iyaba malatenna. Itoophphiyaa abbaa zeeroy nuuna maaddii?

daro kaamee biittan coratidi de'iyoogaappe denddidaagan kaamiya laagiyaageeti qassi kaamiya laago yaagiya eenotay banta kushiyan oyqennan laagioyoogaappe denddidaagan dario asaa danuwayo gattiyo hanotay de'ees.

Nuuni qumaa giidii afikaadoossiya xeetu birawu naa"aa woykko heezzaa shammidi biyode qassi haraati bantta sintta alleeqissanawu woykko puulaa gujjanawu munaqqidi bantta som"uwan tiyiyode nuuni shammido xeetu biraaranne etuugaara qoppiyode keehippe malaalees.

Issito issito away coocciyaa suuluwaadan xuugiyaaga gidikkonne mata wodesaappe qaassi derettettaa asay dolliyaabanne zaa'iyaabaa ba heeran tokkoogappe denddidagan irxxa carkkoy mozhzhattidi ha'i mata wode qassi iray noozzattees.

Nu biittan wolaytta wogaa meezenne wogaa zannaqaa kaalettiya xifate keettay kaseegaappe aaruwan geeman de'iya woykko asaa ayifiyan ubbatoo qonccissibeenna buqurata asaa ayifiyakko woyikko deretettaakko shiishshiiddi de'es.

La hagaa waano! tayoo lagee de'iyaagee asay hayseyiidi ta ishshawu eray guutuwaana yaagido giishshawu giidi ba huuphphiyaa ziiqqi oottidi qanxxettiyoogaa aggidi xooqqu oottidi guutuwan eray diyoo giishshawu yaagidi laa hasayiyoogee likkee?

Hariyaa yaagiyo meedosay asaa wolqqaa oosuwa oottidi maadiya miizzatuppe issuwa gidishshin ubba asaas bollaa meccetanawu haattaa caanidi ehiidi baasi gin baanan gondorettees.

Deriyaayoo kiikiya kiyidi soodo ambaa duge xeeliyode odoy gujjoy baynan ambay ganattiya malatidi hegaa bollan qassi haahuwan haahuwan beetiya xoqa xoqqa keettati ambaayoo puulaa keehippe gujjiddosona.

Darotoo wolay keehippe daashsha gidiyoo giishshawu a matan irxxa carkkoy moozhzhattees. hagee ubbatoo aawan daapurida asay ogiyaa heemetti daapurida asay shemppi ekkanawu maaddees. gidoppeattin ha'i ha'i hagaa mala doozzata demmanagee keehippe waayissees.

eradooniyaan darotoo odiyooba nu ayfiyaan be'ana xayyiyaaba gidikkonne nu hayttan siyyiyoode dumma dumma odiyaageeti bilayyidinne qoocciqoocidi mal''ettidi odiyoogappe denddidaagan ay asinne ba haytta corggochchidi siyyees.

wolaytta soodo ambbay guutta aginatuppe kase de'iya qotaynne ha'i ha saatiyan de'iya qottay keehippe dumma. leemissuwaasi heeraa geeshshatettaa naagiyogan ambay guutasaappe biidi darosaa gkkanawu ambay qucetti giigidi puulayidi naagidoogee dumayees.